awa tozali komona bamobali bamosani bazali katikati ya tere ya fotball bazokea foto ya slouvenie balaki teni ya bango ya lange ya bozinga

Awa nazomona mwana mwasi azomonisa biso mutu na ye basalisaki ye suki na ye ya modele ya bakitoko.

Awa tozali komona mwana mwasi na mwana mobale bazo kanga foto ya publicite ya Beau fort lageur ezali masanga bazo kanga foto ya souvenir.

kisi oyo babendaka yango cold capley mixakrip ebikisaka bafievre barume biloko ebele

Awa tozali komona basi balati balipota bazosika bazokanga foto bazali basi kitoko balati babiloko ya tradition ya congo brater.

Awa nazomona magazin nakati ya magazin oyo batekaka ba montre ya monene batiaka na ndako

Logo oyo ezali logo ya biro d'orientation de voyage internationale eza na lange ya pembe. na bozinga

awa tozali komona lokolo mibale ya sapato ya basi ezali yalangi ya moindo ezali basandale batiango na se ya caro

Awa tozali komona kati ya kelasi tozomona bana moke balati uniforme na bango, bazosala défilé katikati ya kelasi bango.

bili oyo ezomonisa biso mwana mwasi ya kitoko alati veste na ye ya kitoko kasi bazomonisa biso stile ya suki na ye akataki yango kitoko pe

katikati ya balabala tozomona ba motoko ebele kasi tozomonaka ba ba taxi vortire ya alange ya ma ya pondo na pembe nazomona pe nsima na yango gupe ya kitoko ya pembe

awa tozali komona biloko ya kolia na kati ya saani, nazomona bambisi ,loso ,madesu nazomona pe batiaki pilipi yango likolo ezakopesa appeti.

awa nazomona logo ya congo telecommunication azomona eza na malange ya bozingo pe na lilala

Awa tozali komona stylo mi berlin ezali na mark ya schineider maxx 290 ezali stylo ya langi ya bozinga.

kati ya salo ya bamokonzi ya bapolyticien tozomonakka bamesa tozomona pe ba dekoration ya kitoko tozomona kaka bamakolo ya bamokonzi balatisa pato ya moindo na bambati ya bozinga na moindo

Awa tozali komona buku ya bana-kelasi ya 6eme na 5eme primaire ya grammaire française.

Awa tozali komona mobali alati uniforme soki azali chef wana nayebi yango te kasi nazomona ba journaliste ebele bazo pesa ye ba interview nazomona mpe alati uniforme ezali na bendele ya Congo Brazzaville.

Awa tozali komona kati ya supermache bazomonisa biso sabuni babengaka yango protexe ezali sabuni ya pharmacetique ezali ya kitoko.

Awa tozakomona nakati yazamba tozomona bakornizateur bamibale balati bilamba ya pembe bazabamondele bazakozuwa photo yaba souvenir ezabiloko yakala

Hawa tuzali komona ba biloko ya kulia na zomo na ba kwanga, mafumbwa, na bisi ya tomson, izalikopisa peti ya kulia mpenza.

awwana azomona sapato ya bana-basi eza na lenge ya chokola ezali likolo ya tapi babengaka yango ego eza ya kitoko

Awa tozali komona buku ya kitoko ya bana mike, nazokomona titre yango ezali le livre de tou le jour. Mon première agenda.

Vidi oyo tozomona kati ya kati ya balabala taxivhatil eza na langi ya mai ya pando na pembe kasi kuna mosusu nazomona ndako ya pembe, ya etage azomona eza biro ya congo telecole.

Na lopango oyo tozali komona fololo ya kitoko.

Awa tozomona eza katia ya barre na contoire masanga wana babengaka yango moman plésire pembenene azomona 2 verle batiaki yango masanga wana ya momant plésire

Awa tozomona kisi ya parasetamol eza na carton nayango ya langi ya bozinga pe na mosaka

Awa tozomona kati ya zando batekaka babilamba ya bamama nazomona bamodele mingi ya liputa?

Awa bazo monisa biso ndako ya kitoko ndako tozomona bato bazakuna na kati ya lopango, ndako wana eza na langi ya mayi ya pondo, na pembe portail tozamona na eza na langi ya moindo pembe na yango tozamona ba fololo ya kitoko.

Kati ya super maché nazomona ezali esika ba tikaka biloko ya komela ebele ya ba vin nazomona ba vin rouge oyo ezaliya chateau la cour de bai medok ya 2016 ezali grand vin de Bordeaux.

Mutuka oyo ezali ya jyp ezali ya 4x4 na zomona eza na lange ya pembe na moindo.

Awa tozomona logo babengaka yango koyeba teke eza na lange ya pembe bozinga motani mosaka

Awa tozali komona bana moke ya masi na mobali baliti lifome ya bango, bakeyi na kelasi bakangi bango foto ya kitoko

Awa, tozali komona ba marie bazo monisa biso pete na bango. Mwana-mwasi pe, alati na montre ya kitoko ya marc ya dior.

loboko moko ekangi ntunda ya chu likolo ya sashe ya noire

mpunda mibale etelemi liboso ya lopago ezali na lange ya chocola na monoko ya pembe

Awa tozali komona mwana-mwasi bakati ye suki na ye modele ya kitoko azali mwana-mwasi ya kitoko mpenza alati pe chémise ya langi ya moyindo batiaki pe verni ya moyindo.

Awa tozali komona ndako ya kitoko tozomona pe ya monima ya kitoko, mpenza tozomona bana bazokanga foto ya souvenil pe pene ya monima wana.

Awa tozali komona buku ya bana -kelasi ya 6 primeur ezali buku ya anglais .

Ndako oyo ezali ya kitoko ezali kelasi ezali université nazomona eza na langi ya bosinga nazomona pe bato batelemi pembene na yango.

Tata oyo nazali komona azofime cigarete nazomona pe azali koteka ba biloko ya komela babengaka yango lotoko.

Awa tozomona bamobali misato bapembeni ezalaki bakangaki foto ya souveni mpona basalaka ya spore ya natation bapesaki bango medaile

Oyo tozomona eza savo babengaka yango lekoke ya congo, eza ya kosokola bilamba na kosokola basaani savo kitoko

Awa tozali komona buku ya mathématique ya bana kelasi ya 5 pmie titre yango ezali miriate programe 2016.

Awa tozali komona biloko ya kolia nazomona ba makemba ba loso nazomona pe likola ngo eza ba pilipili soki ezali nyama katikati wana wana nayebi yango te.

Kisi oyo ba bengaka yango super appetit plus ezali kisi ya ba multi vitamine, ezali ba comprime ezali kisi ya kitoko soki olingi kolia ekopesa yo appetit.

bamokonzi bakangi foto ya souvenir na bato ya union européenne ya mondele basali signe ya loboko ya komonisa bato kaka soki bazali moko

Machine oyo naza komona ezali na langi ya mbwe kasi toyebi soki esalaka nini wana toyebi yango te tozo mona kaka ezali machine batiaki ba numero yango.

Awa tozali komona ba ndako ya milai, soki ezali na katikate ya ville wana nayebi te, kasi ezali ya kitoko, nazomona pe ba nzete pembene yango, nzete ya kokotie.

Awa tozali komona bato bazo sambela katikate ya ndako ya nzambe.

Awa tozali komona mokonzi son excellence présidant Sasu Ngeso, azali mokonzi ya répubc Congo brazaville, azopesa bato discours.

Awa toza komona mokonzi presidant Sasu Ngeso ya Congo Brazaville, tozomona pe ba mikonzi misusu batelemi mpona salitation bazopesa presidant.

Awa tozali komona mwana moke mwana-mobali bakangi foto ya souvenir. Nazomona alati trikot ya lange ya bozinga kilote ya lange ya bozinga lipapa na ye ezali ya lange ya bozinga pe ezalini ya marke ya nike.

Awa tozali komona ezali bopoya leparacle patisserie ezali esika batekaka balipa na gato

Awa to zalaki na kati ya restaurant tozo mona ba milangi ya masanga wana ba bengaka lotoko tozo mona pe na ba verres pembeni, bato ba ke komela yango .

mesa oyo ezali katikati ya restourant azomona biloko ya kolia nazomona fufu na pondu nazomona banyama nazomona salade ya matungulu pembeni tozomona pe masanga babengaka ymgo mitingi ya komela

awa tozali komona kiti ya kitoko ezali pena kusea yango ya lange ya bozinga

Awa tozomona bato batelemi baza ba policien balatini ba uniforme na bango.

Awa toza katikata ya bijouterie nazomona biloko ya matoyi ba bengaka yango ba biju eza kitoko.

Biloko ya komela ya mulunge nazomona moko ezali na titre king legand, mosusu wana ezali energi drink ya cafe.

Awa tozali komona electronique babengaka a périmètre ça sert à mesure l'intensité d'un courant électrique.

Awa bazo monisa biso mwana mwasi kitoko penza asalaki suki naye style ya kitoko alati masque ya moyindo na tricot ya moyindo.

Awa nazomona logo ya social media ba bengaka yango zoum eza na langi ya bozinga pe na pembe.

Awa tozali komona mashine soki esalaka nini wana tologi yango te kasi ezali mashine ya sika azomona eza na langi ya mbwe ub argent.

Bendele ya mboka babengaka ngo australie ezali na langi ya bozinga pembe na motane.

Awa bazomonisa biso kati ya zamba tozo mona mukumbusu mibale ezolala na se.

bendele oyo nayebi mboka yango te kasi tozomona eza na langi ya pembe bozinga na motani

Logo ya Ali expresse ezali logo ya langi ya motane na pembe.

awa nazomona biloko ya kolia ya elengi nazomona bambisi makeba na biloko mosusu ezopesa apeti ya kolia

Awa tozali komona kati ya eglize bazosambela nazomona pasteur moko alati uniforme ya langi ya motani ba mosusu mpe balati bilamba ya pembe.

Awa tozali komona ndeke ya kitoko ezali ndeke ya molayi nazomona ezali na langi ya motani.

Awa tozali komona katikate ya parking nazomona motoko ya mibale nazomona kuna juprappa fo ya lange ya mbwe, nazomona pe awa kaminete babengaka yango toyota eza na lange ya mosaka.

awa tozali komona lokolo moko ya sapato ya basi babengaka ngo lipapa ezali na lange ya mayi ya pondu .

Mobali oyo azali sportif nazomona a kangi foto na kati ya terrain ya basketball nazomona likolo alati te kasi tozomona alati kilote ya moyindo.

Elili oyo ezomonisa biso ba soldat mibale bazokende katikati ya balabala balati uniforme na bango.

Awa tozali komona biloko ya art soki ezali tableau nazomona ezali ya kitoko tozomona ba dessin ya mbunda nazomona babengi yango ya rumba congolaise

Awa tozali komona kisi babengaka AROLUM 20/ 1 20 ezali Artemetheur lumefatrine comprimée.

ba gendarme bazali ebele kasi moko kaka nakatikati nazomona akangi foto na ye ya souvenir asepeli azoseka balati uniforme na bango chemised ya bozinga na mbati ya bozinga na kepi ya bango ya bozinga pe

Awa tozali komona ezali force armé conglese etamajor-générale, nazomona lopango ya zone militaire ye defense 19 braseville nazomona pe soda moko azali kokota na lopango.

Katikati ya bijouteri ya kitoko mpenza, tozo mona ba biloko balataka na matoyi. tozo mona lopete, tozo mona ba biloko ba lataka na kingo bachenet tozomona pe ba bisapi ebele na ba brasele.

ndako oyo ezali ndako ya kitoko mpenza nazomona ezali ndako ya psika ezali na lange ya pembe mosaka nazomona pe likolo lange ya motani tozomona na se motoko ya kitoko ya jupe ya rava fo ezali na lange ya moindo

awa tozomona katikate ya balabala nazomona motuka ya gype ezokende kuna kasi nazomona pe manzete ya coura mingi

Awa tozali komona kati ya magasin batekaka ba biloko ya ndako oyo wana tozali komona ezali mbeli ya kitoko ezali na lange ya pembe na move.

awa tozali komona bana basi misatu batelemi bazosala spore babengaka yango karateka nazomona balati uniforme ya bango ya pembe nazomona terrain wana ezali na matiti ya kitoko

bana mibali bazali ebele bafandi na se tozomona bapolisi likolo na bango soki basalaki nini wana toyebi yango te kasi tozomona kaka bapolisi batelemi likolo na bango soki basalaki biloko ya koyiba wana toyebi te.

kiti oyo soki ezali mesa ezali ya kitoko basalesaki yango na faso ya liputa nazomona pe bapetit tabouret ezali ya kitoko mpenza

Awa tozali komona photo ya politicien ya congo kinshasa babengaka ye patrice Lumumba azalaki premier ministre ya congo tozomona pe na bendele ya congo kinshasa pembeni ya photo na ye.

Kisi oyo ezali pomade babengaka yango Bronchodermine.

Awa tozali komona biloko ya kolia, babengaka yango salade, ezomona batiaki ba batungulu, ba onion, ba pilipili, ba fromage, na bachu. Ezali kopesa appetit ya kolia.

Bili oyo bazomonisa biso mutuka monene babengaka yango camion azomona eza na langi ya pondu ezotelema.

katikati ya balabala tozomona bamotoka ebele tozomona ba ju pe tozomona ba camionet tozomona ba minipus ezali vrama na kati ya mbuteyage

Awa tozali komona lokolo moko ya sapatu ya mwasi ezali ya langi ya boyindo ezali sapatu batiaki yango na se ya ba karo.

Nazomona kati ya balabala motuka eza na lange ya moindo, kuna nazomona isine eza na lange ya bozinga, pe na lange ya mosaka.

Awa bazomomisa biso ezali magasin batekaka lilinisa na ma porte babengaka yango magasin wana ezali nakombo yango ezali Royal Alu.

awa tozali komona mwana mwasi na mobali batelemi bazokanga foto ya souvenir pempeni ya lopango eza na langi ya bwe bato wana nazomona bazali na kati ya bolingo ezali foto ya kitoko balati pe malamu.

Awa tozali komona monima ya region catholique eza monima ya mama maria tozomona mpe pemene yango tozomona na badanzete ya mai ya pondo.

Kisi oyo nayebi nkombo yango te kasi tozomona ezali comprime ya langi ya mosaka.

Lokolo moko ya sapato ya bana-mibali nazomona yango ezali na mark ya spiderman.

Oyo ezali biloko ya art tozoma ba dessin ya kitoko ya rumba ya congo basalaki dessin yango ya kitoko mpenza.

Bijouterie oyo babengaka yango bijouterie la vie en or ezali bijouterie ya kitoko nazomona esika batekaka bamisapi babiloko ya matoyi biloko ya kingo ezali bijouterie ya kitoko penza chez mahdi

Awa tozomona mwana ya mwasi ya kitoko akangi foto ya suki naye basalaki yango style ya kitoko alati pe biloko ya motoyi tozomona alati tricot ya langi ya moyindo.

Awa tozali komona suki ya mwasi bakangaki yango modele ya kitoko ya chignon ezali na meche ya langi ya moyindo ezali modele ya kitoko mpenza.

Kisi oyo ba bengaka yango Panadol ezali paracetamole ya bana mwana moke.

Awa tozali komona mwana mwasi atelemi katikate ya ba mituka bakangi photo wa maolo bazomonisa bisu soki na ye ya kitoko batiaki yango na mameshe yanoari elati mpene net ya kitoko

Awa nazomona moto akangi kisi na loboko eza kisi babengaka ango picken nik lopenag potacium.

Awa tozomona biloko babengaka yango mbilika, balambelaka ti.

Awa tozali komona mwana-mwasi ba kangaki suki na ye na modele ya kitoko, nazomona batiaki pe ba perle ezali stile ya kitoko penza.

Awa tozali komona mwasi alati mbati ya pembe na chemise ya kaki a telemi pembeni ya decoration moko ya kitoko ezali na langi ya motani mosaka na mayi ya pondu.

Awa tozali komona kisi ba bengaka yango malanteur dispersible ebikisaka ba malaria ezali na karton yango.

Kisi babengaka ango dic-100 ezali comprime diclofenac sodic ya 100 mg ezali na kati ya carton yango ebikisaka biloko ebele

Na lopango oyo ezali foto ya masanga ba bengaka yango miting nazomona ezali ya kitoko.

Awa tozomona logo ya kitoko, eza na langi ya mosaka, pembe na pondu, babengaka Bergerie SAWU JANT l'effort fait les forts.

Mama azotelema kati kati ya balaba nazomona alati bilamba ya liputa nazomona pe azokomema bebe na ye na mokongo na ye nazomona aza na sac ya pembe mpenza ya kitoko.

bili oyo ezomonisa biso ndako ndako ya etage eza na lange ya pembe na mosaka awa na se nazomona mama moko aza na suki ya kitoko azokende kuna

awa tozali komona bampandi bazobeta bambunda balatineforme ya langi ya pembe

Bilili oyo bazali komonisa biso machine toyebi soki ezali machine ya kosala nini wana toyebi yango te kasi ezali na machine tozomona pe ezali na ba bouton ya ba langi ya motani, nazomona ba bouton moyindo na bozinga, kati kati tozomona ezali biloko ya calculatrice soki batiaka yango ba kode po ba fungola yango toyebi te.

awa tozali komona kati ya papeterie tozomona batekacastillo tozomona ezali na balange ebele ya rose bozinga pembe ma ya pondo na mosaka

Awa tozali komona bambuma babengaka yango kokoti nazomona moko bakataki yango ezali ya kitoko mpenza.

Awa tozali komona lokolo mibale ya sapato ya bana basi ba tiaki yango na se ya caro ezali na langi ya mbwe ezali sapato ya kitoko.

awa tozali komona kanyama moko boye na moke katelemi likolo ya nzete nayembi nkombo yango te

Awa tozali komona mire ya ndako moko boye batiaki yango decore ya kitoko basalaki dessin ya fololo ezali na langi ya motani, moyindo mpe na mayi ya pondu.

bili oyo ezomonisa biso lokolo moko ya sapato ya bana mibale eza na langi ya rose

Awa tozali komona mwana-mwasi bazomonisa bisu soki na ye bakangi yango na meshe ya kitoko ya lange ya moindo, alati pe linete ya chokola ya fime aza mwasi kitoko.

Awa nazomona mafuta mibale eza na molangi moke na langi ya pembe pe na lilala.

monima oyo ezali ya premier ministre babengaka ye alfred raul ile n a 1938 e iles mort a 1999

Awa bazali komonisa biso eza loboko ya mwana mwasi pembeni nango nazomona sac a main ya langi ya motani azokanga vere na ye ya jus d'orange ya kitoko.

Awa tozali komona ba motuka minene ezali na langi ya moyindo soki ezali ba motuka ya ba soda wana toyebi yango te kasi ezali ba motuka ya sika.

awa nazomona na kati ya wenze nazomona mafuta mabido ya mafuta masabuni masalsa ya tomate na masaki ya loso

awa tozali komona kati ya bijouteri bazomonisa biso biloko elataka na kingo ya chenete ya argent ezali ya kitoko mpenza

Bilili oyo ezali komonisa biso katikati ya balabala tozomona camion camyon n eza na lange ya pembe

Awa nazomona eloko ba bengaka yango na lopoto bijouterie, nazomona biloko balataka na loboko, misapi pe na kingo.

Awa tozali komona kati ya balabala batiaki yango bamosatu ebelele na kati ya masashe ya langi ya pembe na moindo

Bendele oyo ezali ya mboka bo bengaka ngo Russie ezali na langi ya pembe bozinga na motane.

Kisi oyo babengaka yango Kaditrine omelaka yango eza ba comprime mpona obika malaria.

mutoka jipe ya kitoko penza ezali na langi ya moyindo

Na mesa oyo, tozali komona kisi oyo batiyaka na cachet bato ya misala basalelaka oto bato ya ba sosiyete.

mokonzi ya modele atelemi nazomona ezali na bamitrole liboso na ye azopesa bato discours

Mafuta ya kopakala na nzoto ezali mafuta ya kitoko babengaka yango niveya tozomona awa ya molangi ya bozingana pembeni tozomona ezali ya molangi ya pembe.

Awa tozali komona ba politicien mibale moko ezali mondele mosusu ezali africain mondele alati kazaka ya moyindo afrikain pe alati kazaka ya bozinga bazali ko singer ba accor bazosala biloko ya politike.

mama akangi foto na bana na ye nazomonaa akangi loboko na mwana na ya ya mwasi soki ezali aniversele na ye wana toyebi yango te tozomona pe mwana moke alatitre ecoe ya motani na mbati ya moindo ezali foto ya souvenile ya kitoko

nakati a panier oyo nazokomona bambuma na bandunda nazomona ba chouffleur nazomona bacarotte batomate bachampignon nazomoa bamange baprese balibenge ya poto nazomona pome nazomona bourjete nazomona mpe bamatungolu

Awa toza komona bendele, kasi toyebi te eza ya mboka nini, eza na langi ya bozinga na mosaka.

awa bazokomonisa biso moto ya lang ya bozing azomona bazosala pibilite ya biloko ya kolia ya yaurt kuna pembeni azomona banzete ya monene nazomona aza na lopango ya pembe

Awa tozali komona ezali kati ya resto- bar tozomona eza ya kitoko ,tozomona ba décor, tozomona ba mur ya se na langi ya motani kiti ya moyindo, na kiti ya move

Awa tozali komona ba gendarme ya mpasi batelemi bazali na armé ya bango balati pe uniforme ya bango.

bakite ya kitoko mpenza ezali na alange ya bozinga katikate ya lopango

Bilei oyo ba bengaka yango dunda nazomona pilipili mbisi eza na kati ya sahani ya langi ya pembe.

Awa tozali komona katikate ya balabala ba soda balati uniforme na bango, nazomona pembeni kuna bus ya monene esalisaka transport, eza na langi ya pembe.

Bili oyo ezali komonisa biso mwana mwasi ya kitoko azomonisa biso suki na ye bakangaki yango na meshe ya langi ya moindo ezali kitoko.

Awa, tozali komona sani mibale, ezali na biloko ya kolia. Moko ezali na loso, nazo mona pe oyo ezali na ba nyama, ba pome de terre. Nazo mona ba tiakî yango likei na seleli. Ezali kopesa apeti ya kolia mpenza.

katikate ya supermaket nazomona esika batekaka basukali babengaka yango princes tati ezali sukali .

maki ezali komona ndako ya otele ezali ndako ya kitoko ezali ya etage azomona pe na se yango nzete ya monene

Awa tozali komona misaki mibale ya ba marier ezali ya or nazomona ba tiaki yango likolo ya buku.

bancarte oyo ezali ya astodomane soki olingi kotia pliblisité service e comerce na yo bapesaki bango contacte ya koapele stodomene

bendele ya siria leron ezali na lange ya ma ya pundu pembe na bozinga

Awa ezali buku ya kotangisa ya anglais ya Bana 6eme primaire.

Awa tozali komona kati ya quartier nazomona balabala nazomona ba ndako ya etage pembeni pe bazomonisa biso mobali moko boye alati sakado ya moyindo azokende kuna.

awa eza bouok babengaka yango istware de zare soki otangi katikate ekomona ba biloko ya bartiste

Awa tozomona katikate ya balabala na motuka eza ebele, kasi pembeni yango tozomona motuka abengaka yango ambulance etelemi.

awa bazomonisa biso logo soki babengaka ngo nce ezali logo ya lange ya pembe bozinga apondo na lilala

Awa tozali komona lokolo moko ya sapatu ya bana -mibali na zolanesa na lange ya pembe na motani.

Awa tozali komona na balabala ezali katikate ya rond point pembini wana tozomona ndako ya maison commune tozomona ba motoka tosongola za ba taxi voiture ya langi ya mai ya pondu na pembe.

Awa tozali komona bendeli ya mboka babengaka Cierra Leone ezali na langi ya mayi ya pondu, pembe na bonzenga.

Ndeke oyo ba bengaka , yango perroquet, avandi na kiti na salon.

Na katikati ya balabala tozomona motuka ebele nazomona awa camion ya monene ya langi ya mosaka na moyindo nsima na yango nazomona jeep moko boye ezali ya langi ya mbwe.

awa tozali komona ezali katikata ya supermashe tozomwna ba tekaka ba biloko ebele tozomwana bamafuta tozonana ba doodora tozomwna baparfut ezali ebele tozomwana eza esika ya kitoko

awa nazokomona lokolo mibale ya sapatu ya basi ezali ya kitoko nazomona azali na lange ya or

Awa nazomona sapato ezali ya bana basi, batandi yango na se, eza na langi ya moindo ya kitoko.

awa tozali komona nzamba nazomona pe ba ngomba nazomona mpe bandako moke katikate ya nzamba nazomona mpe ba mapata soki mbola ekeyi kobeta wana toyebi yango te!

Na salle a manger oyo tozomona mama moko ya mondele tozomona pe biloko ya kolia ebele tozomona ba mbisi, ba nyama, tozomona ba ndunda, tozomona ba makemba, ba madesu atuka eza kopesa apeti ya kolia.

Awa tozali komona basi na mobali moko ba zokanga foto ya suvéni bazosika kasi na se nazomona ba zoprezente, soki ezali biloko ya komela ya juiy basalisaki yango wana toyebi yango te kasi ezali ya kitoko.

likolo ya mesa nazomona kisi babengaka yango foungalene ezali na kati ya karto yango ya pembe na ma ya pondo

awa tozongo na biloko ya kolia ya elengi eza supu katikate na zongo ya matomate na matungulu soki poi batiaki yango mabisi me eza kitoko eza na sani ya pembe

Awa tozali komona ba kamion ya monene babengaka yango atroce ya mercedes nazo mona ezali na lange ya pembe na motani

Lokolo mibale ya sapato ya bana basi ba bengaka yango pantoufle naza komona ezali na langi ya rose na pembe.

Awa tozali komona bamolangi ya mafuta bapakalaka na nzoto nkombo yango dexerile ezali creme.

Awa nazomona mokonzi ya ba soldat alati uniforme, azoloba na micro.

Awa tozali komona ba bwatu kati kati ya ebale nazomona kuna pe ba zamba ya ba nzete monene.

Awa tozalikomona biloko ya koliya ezali ba ndunda batiye ba mbisi nazomona pilipili, poivrons epesi posa ya koliya.

Ndunda oyo babengaka ngo chouffleur.

Loboko ya moto nazo mona ekangi buke ya fololo ya kitoko eza na langi ya motane na kosa ya mayi ya pondu.

Awa tozo mona katikati ya bijouterie nazomona biloko ya matoyi biloko ya kingo nazomona pe ya maboko babengaka yango gourmette.

awa bazomonisa biso na creyo ya kitoko zali na malange ya pembe motani pe na langi ya pundu

basoda mibale balati ba uniforme na bango nazomona bazali na katikati ya balabala kuna liboso nazomona bisi ya monene esalaka transport ya langi ya pembe.

Awa tozali komona ndako ya kitoko ya etage ezali hotel babengaka go albow suit.

Kisi oyo ezali ya paracetamol na zomona ngo oyo ezali kisi ya pharmakina.

ndako ya pembe ya kitoko ezali ndako ya immigration ya mboka ya repiblikue islamique de mauretanie nazomona pe bendeli na bango ezali na lange ya motani mai ya pondo na mosaka

Awa tozali komona mwala moke tozomona baladi niforme ya bango ya kelasi nazomona awa bazotelema pembene ya klase na bango.

Awa tozali komona na parking ba motoka nazomona gype moko boye ya ravafo azomona pe na camyon ya toyotah.

Mobala etelemi pembeni ya moto na ye alati chemise ya langi ya mbwe na kepi na ye nazomona mpe alati mbati ya jeans ya bozinga na mapapa ya langi ya pembe.

Awa tozali komona logo ya leading adge ezali na langi ya pembe, moyindo, mpe na mayi ya pondu.

Bilili oyo bazolakisa biso na kati ya zamba, nazomona ba nzete mibale ya monene nazomona ba fololo nazomona pena ba kiti bato bavandaka po ba relaxé.

Ezali na super marché nazomona esika batela ka biloko ya kolia oyo soki ezali basupe nazomona kombo yango ezali imus ruadi to eat

Tozali komona ndempo ya futball ezotelema likolo ya matiti ezali na lange ya moindo na mosaka.

Ba mesa ya moke babengaka yango tabouret ba salisaki yango na design ya tisi ya liputa ezali ya kitoko mpenza.

Awa tozali komona valide ezali na machine nazomona eza ba tourné visé mabolo ebele soki esalaka ba motuka soki esalaka machine wana na yebi yango te.

motoka oyo ezali ya jipe nazomona ezali esika mpenza nazomona ezali na langi ya pembe na bapine ya moyindo .

awa nazomona kelasi babengaka yango lisede la reconciliation nazomona bana batelemi pembe na kelasi na bango baza libanda

kati ya papeterie nazomona ezali esika ya batekaka bamashine babengaka yango lamination

Awa tozali komona camionette ya marque ya ondai ezali ya langi ya pembe.

Ndako ya etage ya pembe ya bete pe soki ezali banke wana na yebi yango te kasi tozomona pe na parking mamotoko ya monene ya ba jwi pe tozomonaesana balange ya moindo mosusu wana ezali na lange ya bozinga.

Kisi oyo babengaka yango zebuplus ezali ya komela nazomona ebikisaka ba fievre.

Awa tozali komona ndako nazomona kuna ezali ndako ya etage nazomona lopango yango ezali na langi ya mosaka na portail ya mbwé.

Awa bazali komonisa biso logo ya kelasi ya université marien guapar, ezali babengaka yango flash faculté de lettre arts et sciences humaine.

Awa tozomona katikate ya balabala nazomona pacarte ya m tin wana ozosalaka makambo ya mobi allemane na ozomona motuka jupe ya kitoko ya langi ya moindo kuna pe nazomona taxivatiq ya lange ya pondo na pembe.

awa tozali komona ndako ya etage ndako ya mikodek brater centre ezali katikate ya congo brater enville amotoka nazomona bato bazokende motoka ezali pembene yango ezala rava fow ya lange ya bozinga

Awa tozali komona kanyama moko boye katelimi likolo ya kosa nazomona kazali na langi ya mayi ya pondu na lilala na moyindo.

Zamba oyo nazomona ezali na ba nzete ya molayi mpenza.

awa tozali komona katikati ya balabala ya karte nazomona jupe moko o ya kitoko ezali na langi ya moindo nazomona pe mama moko alati liputa azali pembeni .

Pembeni ya ndako ya kitoko ya pembe nazomona awa ba fololo ya kitoko penza

Awa tozali komona ba mama mibale bazokanga foto ya souvénir bazoseka balati kitoko bazotelema likolo ya ebale bazosala ba picnique na bango

Awa tozali komona lokolo moko ya sapato ya bana-mobali, nazo mona yango ezali na langi ya moyindo, pembe na motane.

Ndako ya kitoko ya etage tozomonaza na lange ya mosaka na motani.

Awa tozali komona kisi babengaka yango solotone forte ezali ba multi vitamine ezali na carton yango.

Awa tozali komona ezali katikati ya super macher tozomona batekaka biloko ya komela babengaka yango ba vin rouge babengaka yango kasa.

awa nazomona buku ya langi ya bozinga katikati nazomona ndenge eza na makolo milai ya langi ya motani

Awa tozali komona katikati ya magasin batekaka biloko electronique nazomona ba gaz nazomona ba biloko ebele ba instrument ya musik nazomona pe ba biloko ya ampoule ya boîte boîte de nuit ezali biloko ebele.

Logo oyo ya capped sa ezali na langi ya pembe na bozinga.

mafuta oyo bapakalaka na nzoto babengaka yango mailis ezali na vitamine lin hydratam body milk

Hawa tuzali Komona kati kati ya magazi soki ezalii depoe ya biloko ya komelani otomona ezali ya pakani ya kokakola

mbili oyo ezali komonisa biso lokolo moko ya sapatu ya bana mibali ezali na lange ya moindo na tiekengo na se

Awa bazomomisa biso ba buju, biloko ya matoyi bazomona pe na biloko balaka na kingo na maboko eza na lange ya pondu, na mosaka.

ba juge misato batelemi nazomona juge mokonzi alaki bilamba ya pembe na moyindo ya mosusu pe balati uniforme ya longo ya pembe moyindo na motani batelemi kati ya cour supreme

awa bazali komonisa biso biloko balataka na kingo ezalibiju kasi basali yango na decore ya liputa ezali kitoko

Awa tozali komona mosani moko boye ya telemi bazomonisa biso ya alati velete soki na ye ezali na teinture ya pembe nazomana alati pe na tenue ya langi ya motane.

Awa tozali komona bapoliticien soki bazali na poste cafe, nazomona ba biloko ya komela baju ba basukre nazomona basi mibale balati uniforme balati bati ya moindo, na bati short ya pembe.

Awa tozali komona mwana mwasi ya lati bilamba te azosala piblisite ya mafuta bapakalaka na nzoto, babengaka yango niveya.

awa tozali komona soki ezali ma makemba ezali mingi oyo na baneni pe nazomona soki ezali na kati ya restaurant na yebite

Sani oyo ezali na biloko ya kolia na zomona mbisi ya makayabu na zomona pe ba matungulu likolo yango ezali kopesa peti ya kolia mpenza.

Mobali moko nazomona azosala decoration ya kitoko ezali na se ya nzete nazomona azosala na tisi ya langi ya mayi ya pondu na motane.

awa tozali komona katikati ya menuizerie nazomona basalisaki barmale ya kitoko nazomona armoire moko ezali na langi ya mbwe mosusu ezali na langi ya mai ya pondo

Awa tozali komona lokolo mibale ya sapatu ya mibali bapolisii na basolda balataka yango ezali kitoko ezali na lange ya moindo, batiango na se ya caro.

Awa tozomona mwana-mwasi azali na terre azosala spore azomonisa biso suki na ye alati triko ya motane

Katikati ya ngomba nazomona ndaku mibale moko ezali église mosusu soki ezali ndako ya kofanda wana yango te kasi tozomona ezali na Langi ya pembe na manzanza ya langi ya motane.

Awa tozali komona lokolo mibale ya sapato ya mibali babengaka ango godas nazomona ezali na langi ya chokola.

Awa tozomona mashine moko boye soki esalaka nini awa toyebi te soki esalaka ba ciment soki esalaka biloko nini toyebi yango te mais eza mashine kaka.

awa tozomona kanyama moko ezali na se kasi kazali na makolo mingi.

Awa tozali komona katikati ya makasin batekaka babelo mafuta ya kopakala na nzoto, bazomona moko ba bengaka ngo pelsa ezali mafuta ya kasi mosusu pe tozomona ezali mafuta ya bamobale babengaka ngo clermen.

Mbuma oyo nayebi nkombo yango te kati kazali na langi ya mosaka nazomona mpe zali na kosa ya mayi ya pondu.

Tozomona ndako ya commerce nazomona ba boutiki na se kasi tozomona pembeni nango ba vaze ya fololo ya kitoko.

Mutuka monene ya egypte ezali ya polise ezali na langi mayi ya pondo ezali kati kati ya lopango nazomona pe nzete likolo.

Kati ya nzando tozomona ezali esika batekaka ba tomate.

awa tozomona mwana mwasi na mobali balati kepi ya hertel bazosala pibisite ya yango

awa nazomona kanyama moko boye katelemi likolo ya kosa kaza na miso minene kaza na makolo milai

camion ya monene mpenza ezali ya esika nazomona eza na langi ya lilala nazomona pe liboso yango eza na langi ya pembe na motani

Katikata ya papeterie batie kaka ba biloko ebele ya kelasi nazomgwona ba papier nazomoana ba habuk nazomwa na bamanker ezali biloko ebele.

Motuka oyo ezali ya monene. Nazo mona ezo komamema bato ebele, na biloko mingi. Soki ezali ba mituka ekendeke naba vilage kuna ; wana na yebi yango te. Kasi tozomona bato ebele.

Awa tozali komona kati ya super marché, esika batekisaka biloko ya lolenge nionso ,awa tomoni biscuits.

Awa tozali komona ba mafuta ba pakolaka na nzoto nazomona batiaki marque yango te kasi ezali mafuta ya kitoko nazomona ezali ebele.

Awa tozali komona logo ya blanco rigo ezali marque de vetement ya pembe na moyindo.

Awa tozali komona ba mobale ebele bazokanga foto ya souvenir pe bazosala piblisite ya Airtel zwa ya yo.

Nazali komona charge soki ezali charge ya telefone nayebi yango te nazomona pe biloko moko boye soki ezali stylo soki ezali nini nayebi yango te.

logo oyo ezali logo ya fc byn ,ezali football club ya mboka ya allemagne.

Awa tozomona mwana mwasi akangi foto ya selfi ye moko aza na suke eza kitoko alatisi angleis ya pembeng pe na jup eza na langi ya mosaka na pondu

Awa tozali komona bus ya monene esalaka transport nazo mona eza na langi ya pembe nazomona ba bengi yango Boloree.

Awa tozali komona ba mokonzi ba arabe soki bozali ba princes ou bien ba rois ya saudi arabia wana nayebi yango te kasi balati kitoko bazokanga photo ya souvenirs.

Awa tozali komona ba buku ya francais ya bana moke azomona ezali yalanga ma ya pondu na pembe.

awa nazomona batekaka masaohe asapaospatoo na masakohe ya moindo azomona sapato ya kitoko eza na langi ya mosaka

awa tozomona eza katikata ya balabala amanazomona motuka ya ravafo eza ya lange ya bozinga kuna nazomona ndako ya mosaka ezali ya etage

Magazin ya esika batekaka ba sabuni nazomona ba sabouni ebele ya ba marke ebele nazo mona ezali ya marke ya derma mosusu ezala basabuni ya langi ya kaki mosusu ezala ya langi ya bozinga ya kosokola bilamba.

Awa bazomonisa biso kiti ya kitoko ya ba amoré bakangaka bafoto mpona ba souvenir kuna liboso tozomona ebalo

Ndaku oyo ezali etage ya kitoko nazomona eza na lange ya pembe na mosaka.

Awa nazomona mwana mwasi na mwana mobali bakangi foto ya souvenir mwana-mwasi atiye liboko na litama alati blouze ya langi ya motene

Awa nazali komona kati ya magasi ba tekaka ba fourniture nazomona bakite ya kitoko mpenza ezali na balangi ebele.

Awa nazomona bilei ya elengi eza nyama ya libata, nazomona pilipili pembeni mayonnaise na kwanga kati kati nazomona matungulu.

Awa tozalikomona na kati ya quartier Mwana mobali azali na suki alati sengle ya mosaka na mapapa ya motani na culotte ya ba langi ya mbwe.

Awa tozali komona magasin batekaka babilamba ya ba mama, nazomona manecin ezali ya kotelema liboso ya magasin wana, nazomona elati robe ya kitoko ya tisi ya kitoko ya langi ya rose, nazomona pe na bozinga.

Oyo ezali motele ya motuka na zomona ezali na motuka a lange ya ma ya pundu, tozomona ezali motuka kitoko

Bendele oyo nayebi mboka yango te kasi tozomona eza na lange ya mosaka na motani.

Bilili oyo bazomonisa biso basoda mpe bapolisier baza na motoka balati batemi na bango kuna pe nazomona bamokonzi bazotala bango koki bazosala defile y wana toyebi ete.

awa nazomona mwana mwasi na mwana mibali balati nifame ya bango basambisaka bato babengaka bango avoka balati nifame ya bango ya pembe na moindo

Awa, tozali komona ba mobali bazo kosala spore, babengaka yango karate. Balati uniforme ya bango. Bamosusu batelemi bazotala bango.

kisi oyo babengaka yango la roche posé ezali ya 40 m00li nazomeesa na karton yango ya lange ya pembe na bozinga

Awa bazali komonisa biso logo ya wof motor ezali na lange ya motani ezali logo ya kitoko

Awa tozomona buoku ba bengakaa image dok ba benge yango leplus bo volier du monde tozomona modese yango ya tenté

Ndako ya kitoko ya etatge oyo ezali ministere ya dela finance de budget nazomona pe na se ezali katikati ya balabala nazomona ba taxi voiture ezokende kuna ba mosusu ezawa ezali na langi ya mayi ya pondu na pembe.

awa tozali komona motuka monene babengaka yango camion ezali katikati na balabala nazomona camyon na ezali na lange ya mosaka na porte yango nazomona eza na lange ya motani

Bili oyo bazomonisa biso biloko ya kolia ezali ba nyama nazomona batiaki yango ma pilipili ezali kopesa appeti ya kolia.

Sabuni babengaka ngo evi biyo ezali savon de toilette au coquille d'oeuf ezali katikati ya na carton na yango.

Esika basalaka ba mashine soki mashine o mibale eza na langi ya mayi ya pondu soki esalaka biloko nini wana toyebi yango te.

Sport oyo babengaka ngo ya karateka nazomona papa moko boye ezali metre ya karateka mpenza nazomona balati ni forme ya pempe ezali na centile noil nazomona pepembeni bana moke bazotala ye

awa tozali komona kati ya zando nazomona mama moko avandi azoteka bambisi babengaka ngo ngolo ezali ebele

Awa tozali komona motuka monene ezali bus ya eko esalaka transport tozomona ezali na langi ya pembe tozomona mobali moko atelemi na porte aza na sac a main ya mwindo.

Ezali kati ya bar nazomona contoire nazomona ba ezali na bakiti ya kitoko ezali esika batekaka babiloko ya komela ebele ba ba vin, liqueur ya masanga ebele mpenza.

Awa tozali komona ka ndeke moko boye ka kitoko, to katelemi na se kazali na liso na monoko ya moyindo.

Ba mosani ya sport babengaka football nazomona balati bilamba ya bango ya tenu ya pembe nazomona gardien na bango alati bilamba ya mayi ya pondu na moyindo bazokanga foto ya souvenir.

Ndako ya kitoko, ya langi ya mbwe na motani. Na se, tozo mona lopango na bango. Ba fololo ya kitoko mpenza.

Ndako ya monene mpenza nazomona yango ezali ya kitoko, nazomona ezali ndako ya etage na se tozomonaza ba pharmacie nazomona magaze ya kia pemeli na yango tozomona rom pre ya kitoko ya motoka ezokende kuna ya mosusu ezoya awa nazomona jype ya pembe ya marka toyota.

Lokolo mibale ya sabato ya bana mibali azomona ezali ya kitoko ezali na lange ya bozinga, moindo na motane.

Kati ya zando esika batekaka biloko ebele ba mbuma ba ananas, ba avocat, ba mange, nazo mona pe mama moko boye alati bilamba ya lange ya rose.

Awa nazali komona camion moko boye ezali ya monene ezali na langi ya lilala nazomona etelemi katikati ya lopango.

Bakiti ya kitoko ya divan ya cuire, ezali na langi ya moindo, nazomona kuna na sima ndako, nazomona pe na pembini ba nzete na ba fololo ya kitoko.

Awa tozali komona kati ya ndako tozomona bawonsa biso sani ya kitoko ezali na langi ya pembe na pembeni tozomona batiaki ba dessin ya bonzinga eza kitoko.

Awa tozali komona logo ya reyel madrid ezali club ya fotball azomona logo ya bango ezali ya kitoko.

Awa tozali komona mbuma esi ekoli babengaka yango pension ezali ya kitoko.

Awa tozomona bendele kasi toyebi mboka yango te me tozomona eza na lange ya motani, pembe, tozomona lange ya bozinga na pembe.

Awa tozali komona kati ya papeterine azomona balate mibale za monene mibalo mosusu ezali ya moke wana -kelasi basalisaka ngo basala bakalkulu bye basalisango mpona desin

Awa tozali komona moto zali ya mololi na zomona ezali pempeni ya lopango ya monesco, soki bato basalaki greve wana na yeb yango te.

kisi babengaka felix wokt ezali ya antianemiqe ezali na carto yango ya motani na pembe

Budon mibale ya eau de javel ezalaka sabuni po ba dezinfecta ya bilamba ya pembe to pe basokolaka yango na toilette.

Awa tozali komona ba mokonzi ya mboka ya Congo Kinshasa, Angola pe na Rwanda batelemi bazopesa bato discour na bango.

Kati kati ya balabala tozomona motuka ebele kasi tozomona ba motuka ya mini bus esalaka transport na kuna nsima nazomona taxi voiture pe ezali na langi ya mayi ya pondu na pembe liboso awa nazomona policier.

Awa tozomona mafuta ya bana basi ya kopakala na nzoto babengaka yango lin glicederme.

mesa ya kelasi nazomona batiaki yango buku ya mathematike ezali ya kitoko eza na balange ebele nazomona pe bazali na stilo ya lange ya bozinga motali na moindo azomona pe na stik ya glou

bili oyo bazomonesa biso katikate ya mesa nazomona verre biloko ya komela babengaka go u ju d'orange ezali na kati ya verre

Awa tozali komona monuma ya papa Benoît Kasongo homme d'eglise il était née en mille neuf cent douze1912 il est mort en mille neuf cent quatre vingt un.

awa toza kati ya wenze batekaka basani ya baplastice mpe na bambeli eza na malangi ya masani ya bozinga mpe eza kitoko

Awa, bazomonisa biso eglize ya katholike. Basalisaki yango naba brike. Nazomona mabrike, nazomona pe na montre ya monene, eza na lange ya pembe.

Awa tozomona logo ya babengisi yango ya komona tenons nos promesses.

Awa tozali komona ezali na kati ya kelasi nazomona na mesa batiaki ba stilo ebele ya langi different.

Awa tozali komona logo moko pe babengaka patt blog patna bazonga a i na foto ya karte globale.

Awa tozomona ebale eza entouré n'a nzamba n'aba nzete mulay

awa tozali komona basaboni ebele saboni oyo basalisaka mpona basokola bilamba mpe basokolaka masane

Awa tozali komona soki ezali ekelasi tozomona ezali na construction ya kala na banzanza ya kala kasi ezali ndako ya kala ya etage.

Awa nazomona ba ndeke mibale bazali na langi ya kitoko moko aza na langi ya longondo na pondu.

awa tozomona katikate ya balabala tozomona motuka ya taxi vortil eza na lange ya pembe na mai ya pondu kasi tkoto oyo tozomona mwana mwasi azokokende aza na sachet ya pembe

Awa tozali komona kati ya zamba tozo mona na ba fololo tozoma ba nzete tozo mona pe na ba nzela ya moke.

na mesa oyo tozomona biloko ya kolia ebele tozomona pondu tozomona pe na sousi ya mbisi pembe tozomona fufu

Pipitre ya bana ya kelasi, ezali ya sika, ezali ya kitoko mpenza.

Dag oyo ezali ya langi ya pembe na mosaka kasi tozomona pantcarte ya publicite ya Mcc agence de UE congo ezali na langi ya motane na pembe pe.

Mokonzi oyo alati kazaka ya kitoko nazo mona pembeni na ye micro na ba decoration ya fololo ya kitoko.

Awa tozali komona mafuta ya bebe et mama nazo monaka batiaki yango foto ya mama na bebe bapakalaka yango na nzoto ezali na langi ya rose.

Awa tozali komona kati kati ya bijouterie nazomona ba biloko balataka na maboko ba bengaka ngo bracelet ya pasi ezali ya kitoko mpenza.

Awa tozali komona babiloko ya kolia na soma na bambuma na somoa na batomate citron na s na bapilipili pe na pome

Awa tozali komona soki ezali na zando ou bien na restaurant nazomona ba makemba ebele.

Awa, tozomona logo ya air design. Eza logo ya kitoko eza na langi ya motani, pembe na mbwe.

Awa nazali kobona wana kelasi wana basi mibale na mobali katikati, na zomona bapesaki bango ba souvenire soki ezali cado basalaki competition wana nayebi yango te kasi bazokanga foto ya souvenire

Awa tozali komona bana moke ya kelasi bazokanga foto ya patronage basalaki yango nazomona ba mondele, nazomona mpe bamokonzi na basenya na bango bakangi foto ya souvenete.

lokolo mibale ya bana-basi bana-moke ezali esandala ya kitoko ya lang ya ros

Awa tozali komona madeodorat ya mibali ba bengaka yango bale yamen, totomona ezali na ba molangi yango ya lange ya bozinga

Awa tozali komona biloko ya kolia ezali ebele nazo mona ba avocat, nazo mona ba ndunda, nazo mona mbisi, nazo mona ba saucisson, ba citron, na pili pili, na kwanga, epesi appétit ya kolia.

awa tozali komona lokolo mibale ya sapato ya mibali babengaka yango pantofle

Awa, tozo mona piblisite ya ITEL France Telecommunication. Tozo mona mobali, atelemi katikati ya porte, ezali na langi ya motani.

Tozomona mashine ya monene mpenza tozomona eza na langi ya mosaka tozomona pe papa moko boye soki azosala nini kasi na ye pe alati uniforme na ye ya langi ya bozinga.

Mwasi alati blouze ya liputa, bati yango moindo. Azosala decoration ya kitoko mpenza.

Awa tozali komona bangomba azomona mpe awa banzete azomona pe bandako nazomona ezali na vie ya kitoko

Awa tozali komona ba motuka ebele ya taxi voiture ezali na langa aya pondo, na pembe ezali ebele.

awa tozali komona mafuta ya bapakolaka na nzoto ya bana mwasi babengaka yango palmes boudylocion hude carot

Katikati ya lupango tozali komona ba kiti ya kitoko za li kiti ya cuire ya shokola.

Awa tozomona bato bazotambola na balabala ,soki baza ba refugie na yebi te me kasi ozomona bato moko baza na avalede na motu na bango babusu baza na bamatela.

awa bazomonisa biso bana moke nazomona na mwasi asalaki aniversere alati kitoko batiaki corone alati robe ya lange ya bozinga bazokanga foto ya souvenire

awa nazomona bazolamba biloko ya kolia soki eza bandunda nazomona bapilipili bambisi eza ya elengi.

awa nazomona bansenya mibale ya basi bazokanga foto ya suvenis basalisaka bana ya spore moko alati teni ya pembe na moindo mosusu alati moindo na bozinga

Awa tozali komona minibus ezali na langi ya pembe esalaka transport.

bendele oyo ezali na lange ya moindo mosaka na motami

awa nazomona moto apesi biso mogongo na ye azomonisa biso suki na ye basalaki yango style ya kitoko eza na lange ya moindo

awa bazomonisa biso ba biloko basalisaka pa kolona nampea langi stilo wana eza na langi ya bozinga pe na motani

Awa tozali komona mpunda moko etelemi ezale ya kitoko, ezali na langi ya chokola, kuna tozomonda ba kiti bato bavandaka pembeni na yango.

Kati ya magasin batekaka babilamba nazomona maneke oyo elati robe ya kitoko ya moindo na chinete likolo.

Sports oyo babengaka yango boxes nazomona ba boxeurs mibale, nazomona moko a ganyaki alati kilote ya mosaka na moindo mosusu ,pe wana alati kilote ya motani na pembe nazomona mpe bazali na arbitre ya mwana mwasi alati na ye shémise ya bozinga na mbati ya moindo.

Bili oyo ezomonisa bisoka nyama moko boyik azali na lolenge ya pembe, miso ya moindo na motane.

Awa nazomona kanyama babengaka yango lapin ka fandi.

Bilei oyo tozomona, ezali bambisi ba tiaka yango likolo yango ba pilipili. Ezali kopesa apeti ya kolia mpenza.

Awa nazomona biloko ya kolia eza na sahani ya langi ya pembe nazomona dunda na makayabo.

Awa tozali komona ndako moko boye na etake na zomona ba pokalaki langi ya rose lopango yango ezali ya rose pembeni yango ba voisin na bango batie na lupango portail ya langi ya motane.

awa nazomona bisi mibale ya monene ekoatransport babekaka oseya bato bazokota na kati

Lokolo moko sapato ya bobali ezali ya kitoko mpenza ezali ya sika nazomona eza balangi ya moyindo batiaki yango likolo ya matiti.

Awa tozalikomona temple ya forages do potable donc es impasé porte l'energie de l'avenir.

Awa tozali komona kiti ya kitoko mpenza basalaki yango na fabrikation ya liputa ezali ya kitoko mpenza.

katikate ya bapeterye awa nazomona ezali ba stilo ya couleur ebele nazomona ba moindo mozinga rose mai ya pondu motani nazomona na stilo ya lange ya mozinga pe nazomona move nazomona lilala ezali paket ya stilo ebele

awa tozomona kati ya balabala bamituka moko awa tozomona ezali bis ezwaka bato esalaka mosala ya transport

katikati ya ndako nazomona loboko moko boy ekangi sani ya batiaka biloko ya kolia nazomona pe ezali na deser ya bafololo

mobali moko boye azali sportif nazomona azosala spore na jeam na moni alati mbati ya moyindo na triko ya lange ya mai ya ponlo alati pe na maske ya pembe

Bilili oyo ezomonisa biso ba mosani ya basi ya congo brazzaville, balati tenu ya bango ya langi ya pondu, na se balati ba culotte ya motani bazo kanga foto, basakanaka volleball.

awa tozali komona kati ya balabala camion ya pembe etelemi azomona mobali azosala mosala aletiya babiloko na camion wana

Bilili oyo bazomonisa biso motuka babengaka yango bemowe eza na lange ya chokola.

Ezali katikati ya famille mama na bana na ye azokanga foto ya souvenir nazomona mama wana alati bilamba ya liputa alati kitoko mpenza.

Awa tozali komona ba plastike bato ba salisaka ngolo na kati ya ndako pi ya cuizine tozomona eza na lange ya mbwe, mai ya pondo lilala na bozinga.

Awa tozali komona biloko ya kolia aza na sani, ya pembe nazomona fufu ,nazomona mbisi ya ko kauka, nazomona pe na pondu likolo nango tozomona pilipili ezali kopesa apeti ya kolia.

Awa tozali komona buku abengaka jpouki ezali na titre le boulevard

utile ebele awa nazomona esalisaka biloko ya kokata banzete pe ya kolona zamba

Awa tozali komona mahine mashine wana nayebi yango soki esalaka nini nayebi yango te, kasi nazomona bamobali batelemi bamosusu bazokanga yango moko alati niforme ya elala bamosusu balati niforme ya moindo.

katikati ya balabala tozomonaka motokwa ebele kasi tozomona oyo ezali koya awa ezali na marke ya toyota ya rava fon eza na lange ya bwe

awa tozomona bamibali basalaka spore ya baskete batelemi bazokanga foto ya souvenire balati uniforme ya motane

awa tozali komona mwasi na mobali batelemi bazokanga foto balati kitoko nazomona mwasi y bakangi soki bitoko zai na lange motani na moindo balati robe ya kitoko mpenza ya lange ya motani pe

Awa tozali komona biloko bana-kelasi bayetelizaka yango bamateriele nazomona apuk nazomona gloustic ya kole nazomona mpe na pike misatu moko ezali ya moindo ya katikati ezali ya motani na bosinga

Haward azoli komona bamosani bana-basi ba congo braséville azomona koche na bango, azali mondele azopesa bango baconsey mpona bayeba kosaka na iloko ya volebolo kitoko.

awa nazomona eloko babengaka yango pont na lopoto, nazomona bato bazoleka likolo nango kl na se nayango nazomona mai ezoleka.

awa tozali komona babiloko basalisaka na nda kuna tomona ezali vere ya kitoko ya lange ya pembe na lange ya mai ya pondo na motani

Katikati ya balabala tozo mona mutuka ya kitoko penza, tozo mona ezali ya marque ya Corola toyota, ezai na langi ya moyindo na mayi ya pondu .

Awa tozomona ndako eza echantier bazo salisa mosala kati kati bazo paka na langi ya pembe milango eza na langi ya motane.

Ba mobali bazali kosakana sport babengaka ngo voleball nazomona kote kuna balati bilamba ya mayi ya pondu na se balati bozinga awa nazomona na numero 2 balati bilamba naye ezali na langi ya bozinga.

Awa, nazo mona katikati ya balabala ; nazo mona ba mituka eza ebele. Kasi kuna nazo mona nzando bato baza ebele.

awa nazomona masanga babengaka yango martini ezali na molangi na yango pembene eza vert tozomona eza likolo ya mesa tozomona mpe babiloko mosusu

Awa nazali komoma ezali mafuta ya ko pakola na nzoto babengaka yango bielnon na zomo ezali na copo ya langei ya motane na pembe pe na bozinga

Awa tozali komona ndako ya etage tozoma pe ezali na lange ya mosaka, na bwe ezali kelasi babengaka yango cieg ngapo oli oli.

Awa tozali komona mbuma ba bengaka yango mapela ,ezali ya ebele nazomona moko bakatikati yango baliaki yango parti moko.

Mobali alati bilamba ya moyindo nazomona azo seka akangi na loboko na ye telefone na ye nazomona zali na foto ya aqqaqmpule azozala piblicite ya Mtn.

Awa nazomona mwana moke mwana mwasi atelemi azokanga photo akamati kiti azoseka.

awa tozomona mobali oyo azosala biloko babengaka modele akangi de tablo na ye ya biloko ya ar

Awa tozali komona katikate ya bijouterie naezomona bazomonisa biso biloko balataka na matowi na kingo basalisa kongo na jare africaine ezali ya kitoko.

Awa tozali komona esika ba sambisaka bato ezali commissaria centrale de police.

Awa tozali komona chargeur ya telefone ezali na langi ya pembe batiaki yango likolo ya mbetu.

awa tozali komona lopango ya ndako moko oyo bazosala construction azomona ezali na lopango ya brik portai ezali na lange ya motani

Lokolo moko ya sapatu ya bana mibali nazomona eza na langi ya pembe na moyindo batiaki yango na se ya tapis.

Awa tozali komona kati ya balabala tozomona, bamutuka kasi motuka wana tozomona ezali motuka ya camion wana babekaka yango daihatu ezali na lange ya bozinga, na pine ya moindo

Mafuta ya kopakala na elongi babengaka yango epidermie creme nazomona ezali na carton yango.

awa bazomonisa biso kote moko ya balabala ekwei mpona mbula azomona ba matiti kuna nazomona banzete nazomona bato bazotambola na balabala

Awa bazomonisa biso ndako ndako ya etage na bamonisi biso olopango yango kuna na likolo tozomona veranda ya kitoko ezali na bolange ya pembe na mosaka